Namda nim balibu balibu n yiliya di mii nyɛla paɣaba namda nima namda nim ŋɔ galisiya pam ka niɛma gba paya namda nim ŋɔ shɛŋa nyɛ zaɣ chɛchɛra ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi laasabu